Abasore bariko barakena umukino w'umupira w'amaboko bakaba bariko bawukinira mu kibuga cabigenewe abo basore bakaba bari mu migwi ibiri bamwe bambaye imyambaro itukura abandi bambaye iyi fisi bari ari gomba gusa n'urwatsi rubisi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane kandi cagutse kinini kikaba cari cuzuye abanyeshure, abanyeshure bariko barakora ibikorwa vyo kwinonora imitsi, kandi ico kibuga kikaba kiri hagati y'inyubako nziza cane y'amagorofa igeretswe.

Imiryango ine myiza cane imiryango ikozwe mu vyuma imiryango ikaba isizwe irangi ry'ubururu akaba ari ubwiherero bukaba ari ubuzu bwasugumwe bw'abahungu bucanze n'ubwabakobwa.

abanyeshuri b'abakobwa bacanze nabigeme bakaba bambaye imyambaro yo kwinonura imitsi bakaba ari abakobwa beza cane bakaba bambaye impuzu zitandukanye z'amabara atandukanye arizo bambaye zisa n'ubururu abandi zirabura

Ikibuga ciza cane kaba ari ikibuga bakinirako abakinyi bashoboye bafyo amagara meza kaba, kandi ari ikibuga c'umupira w'amaboko bakina arabakinyi benshi mugwimumwe koabaufise abakinyi batandatu batandatu.

Inyubakwa subazswe neza zubazswe n'amatafahri akomeye donyubakwa zerekana yuko ari ubuzu bwa sugumwe umuryango umwe kaba wagenewe abagabo canke abahungu uwundi yukawagenewe abakobwa canke abagore.

Aho bakarabira iyo bavuye mu kazu ka sugumwe aho bakarabira kaba hari impome impome zikomeye cane zisize ibararisa n'umuhondo hasakajwe, kandi n'amabati youmu bwoko bwa kija mbere.

Akayira bacamwo iyo bagiye mu buzu bwa sugumwe ako akayira kare hagati y'impome impome zikomeye cane izo mpome zikaba zisizwe amarangi irangi ry'umuhondo kaba hakaba hasakajwe n'amabati meza ayo mu bwoko bwa kija a mbere.

Ubuzu bwa sugubumwe butari ubwa kijambere, bukaba bujamwo abantu iyo bakeneye kuja ku mwanda mukuru. Umuryango wako kazu ka sugumwe ukaba wuguruye usize n'irangi ritukura.

Ishure ryubatswe mu bwoko bwa kijambere. Ku ruhome rw'iryo shure hari aho abanyeshure bashobora gukarabira amaboko yabo bashaka kwikurako imicafu. Imbere y'iryo shure kandi hari n'ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo.

Ibikoresho bakoresha mu gukora isuku vyari biri ahantu bakarabira iyo bahejeje gukora iyo suku ashobora gukaraba iyo uvuye mu kazi kasukumwe ugakaraba neza kugira ngo ntucafuze abandi iyo baramukije kandi nawe wikure imyanda.

Inzu nini yubatse kija mbere igeretse ifise amabara yera n'ayandi asa n'amabuye ahiye hakaba hari nakagazi gatoya bakoresha mu kurira ugiye mu bwiherero bw'abagabo n'abagore.

Abanyeshure b'abigeme bariko barakina umukino w'amaboko. Bariko bawukinira ku kibuga; ikibuga kiri kw' ishure ryitiriwe Mutima Mweranda ry'i Bujumbura. Abanyeshure bakaba bari bambaye ivyambarwa bitandukanye; hari kandi n'abandi bariko barabarorera.

Abakinyi b'abahungu, bariko barakina umupira w'amaboko mu kibuga kiri imbere y'amashure kabah ari n'abarorezi b'abagabo n'abagore bambaye ivyambarwa bivise amabara atandukanye bariko bararaba urugo rukino.

Ubuzu bwa sugumwe bwagenewe abagabo babukoresha iyo bariko baragira umwanda muto bukaba bugabuye buce butandukanye kugira ngo bifashe abantu yo bari benshi ntagire intabemwo kurindirana kwa gose kutyo umwanya wabo ntutakare.

Ikibanza sija cane cakija mbere kaba ri ahantu bakarabira iyo bavuye mu kazuka si ugumwe bashobora gukaraba neza kugira ngo ntibabandanye bakwiragiza ingwara zifatiye ku'isuku rike isuku ryoifatiye ku biganza.

Akazu ka surwumwe kagenewe abantu b'abagabo canke abasore bajamwo iyo bakeneye umwanda muto; Hakaba hariko n' umuringoti utwara amazi. Hejuru yaho hakaba hari uruhome rw'amatafari meza cane.

Abanyeshure babigeme bariko barakina umukino w'amaboko bariko bakinira ku kibuga kiri kwishure yitiriwe umutima mweranda i Bujumbura, abo banyeshure bambaye ivyambarwa bifise amabara atandukanye.

Ubuzu bwa sugumwe bufise imiryango ifise ibara risa n'ubururu, ubuzu bwa sugumwe bukaba bwubakishijwe impome zikomeye, ku buzu bwa sugumwe busakarishijwe kandi amabati yo mu bwoko bwa kijambere.

Amasomero meza cane yubatswe kijambere ayo masomero akaba asakajwe n'amabati yo mu bwoko bwa kijambere nyene. Imbere yayo masomero hari ikibuga, ikibuga abanyeshuri bashobora gukinirako umupira w'amaboko.

Ikibuga ciza cane, ikibuga c'umupira w'amaboko cubatswe kijambere; kikaba kiri inyuma y'inyubako nziza cane ikomeye kandi yubakishijwe amabuye, amatafari ahiye cane, iboneka ko ikomeye rwose . Ikaba iyo nyubako isakaje amabati ya kijambere.

Abanyeshure babigeme bari kobarakina bari mu mwanya wa karuhuko abo bigeme bambaye ivyambarwa bitandukanye baba bamwe bambaye ivyambarwa viso amabara yera aratukura ekanaybo ndi mabara atandukanye.

Abahungu b'abasore bakina umukino w'amaboko bari hagati mu kibuga; ikibuga c' uwo mupira w'amaboko bakina, bakaba bambaye imyambaro isa y'uwo murwi wabo. Imbere yabo hari n'inyubakwa z' amabati atukura.

Abakinyi b'abagabo bariko barakina umukino w'amaboko, bakaba bariko bakinira ku kibuga kiri kwishure ryitiriwe mutima mweranda riri mu gisagara ca Bujumbura bakaba bambaye ivyambagwa bifise amabara atandukanye.

Isomero nziza cane yubatswe mu bwoko bwa kijambere. Isakajwe n'amabati yo mu bwoko bwa kijambere. Ku ruhome rw'iryo somero hakaba hari aho abanyeshure bakarabira amaboko kugira ngo imicafu ibaveko.

akazu kasugumwe ko mubwoko bwa kijambere kafise ibara ryera kaba ari mucumba ifise idirisha risize ibara risa n'umuhondo

Amashure meza cane yubatswe mu bwoko bwa kijambere ,akaba ayo mashuri asakajwe kandi n'amabati meza cane. Imbere y'ayo mashure baratwereka ikibuga, ikibuga cagenewe gukinirwako umupira w'amaboko.

Ikibanza ciza cane abanyeshure bakoreramwo imyimenyerezo y'ivyigwa vyabo mur'ico kibanza hariyo intebe abanyeshure bicarako iyo bariko barakora iyo myimenyerezo, hari kandi naho bashobora gutereka ivyo bariko barakoresha mu myimenyerezo.

Igikoresho gikozwe mu buhinga bwinshi cane giterese ahohantu ura cane hafise ibara ryera awo hantu hakaba ahubatswe n'amatafali ahiye neza hafise ibararitukura.

Ikibanza abanyeshure bakoreramwo imyimenyerezo ijanye n'ivyigwa biga ,mur'ico kibanza hakaba hariyo n'intebe abo banyeshure bicarako iyo bariko barakora iyo myimenyerezo ,hariyo n'ibikoresho bakoresha mu mwanya w'iyo myimenyerezo.

Ikibanza cagenewe gukorerwamwo imyimenyerezo n'abanyeshure, ico kibanza kikaba kirimwo ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bakoresha, vyerekana ko abanyeshuri baronka bumenyi bukwiye kuko bafise naho bakorera imyimenyerezo y'ivyigwa vyabo.

Uruhome rukomeye cane gubakishijwe amatafari n'isima, ayo matafari akaba afise ibara ritukura nk'uko ruhome haracamo n'imiringoti yagenewe gutwara amazi.

Umwigisha ariko aratanga inyigisho mu bijyanye n'ubuhinga akaba ariko aziha abanyeshure b'iwe ku kibaho akaba handise ko ibyigwa ariko aratanga kaba ari kibaho ciza kibaho gifise rangi igirabura.

Inyubakwa nziza cane, ifise akayira ka kijambere, ikaba ar'inyubakwa y'amatafari meza cane ahiye, akaba hariko k'uruhome, k'agakoresho kazimya imiriro, agakoresho gatukura. Ikaba ifise imiryango n'amadirisha vyiza cane, hari ahantu bigira icigwa c'itwa biyoroji.

Ikibanza ciza cane bakoresha mugukora imyimenyerezo iyo bahejeje kwiga ivyigwa mw'ishure, bashobora kuza kugirango banonosore neza ivyo bize mw'ishure, akaba ari ikibanza ciza cane kirimwo n'udutebe bashobora kwicarako.

Abanyeshure bari mu myimenyerezo yo gucanga imiti. Bambaye imyambaro yera, bose bakaba bambaye kandi n'imyambaro y'ishure. Bambaye kandi n'ubufukamunwa bubafasha kwikingira iyo miti.

umwigisha ariko aratanga inyigisho ku banyeshure biwe inyigisho zijanye n'ubuhinga ariko abitangira mwishure imbere mw'iryoshure harimwo ikibaho canditseko ivyigwa bijanye n'ubuhinga nyene kugira abanyeshure babibone neza

Inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bwa kija mbere iyo nyubakwa indani ikaba irimwo ibikoresho vy'ubuhinga vy'ibikoresho biteretse ku meza zitandukanye indani mw'ico kibanza kabasizwe amabara yera.

Icumba kiri mu nyubakwa ryubatswe kija mbere ico cumba kikaba kirimwo bubati bwagenewe kubikwamwo ibikoresho bitandukanye hagati n'ico cumba akabari n'imeza iriko ikoresho bijanye n'ubuhinga ba abanyeshuri bakoresha.

Abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure bambaye, kandi nibibakingira, kubera bari ahantu babika imiti bariko barimenyereza mu bijanye no gucanka iyo miti kaba bambaye imyambaro jise y'amabara yera n'ayirabura.

Inyubakwa nziza cane yubatswe n'amatafari akomeye. Iyo nyubakwa yubatse kijambere, indani mw'iyo nyubakwa, hariyo intebe abanyeshure bashobora kwicarako. Hari kandi n'ibikoresho abanyeshuri bashobora gukoresha mu mwimenyerezo y'ivyirwa vyabo.

Akabati ka kijambere gasa neza cane; akabati babikamwo ibikoresho vy'ubushakashatsi kugira ngo bishobore kuramba kandi ntivyononekare. Ni akabati kagizwe n'uduce twinshi cane, ushobora kubikamwo ibintu bitandukanye.

abigeme babiri beza cane bambaye ibintu bikinga bikinga intoke bakaba bambaye n'ubufukamunwa bakaba bambaye n'inpuzu zera bakoresha mu kwinjira mu kibanza bakoreramo imimenyerezo bakaba bariko bari hebeza ibicupa babikamwo bikoresho

Uruhome rukomeye cane rwubatwe n'amatafari meza mwugo ruhome hakaba hacamwo n'imiringoti yagenewe gutwara amazi, urwo uruhome rukaba rwubatswe n'amatafari asa n'umutuku.

Uruhome gubakishijwe amatafali akomeye amatafali afise ibara ritukura urwo ruhome rukaba rucamo n'imiringoti, imiringoti ijejwe gutwara amazi.

Uruhome rw'amatafali meza cane amatafali afise ibara ritukura muri urwo ruhome hakaba hacamwo n'imiringoti miringoti yagenewe gutwara amazi.

Akabati kagenewe kubikwako ibitabo ko akabati kariko ibitabo bitandukanye ibitabo vyagenewe gukoreshwa n'abanyeshure kugira ngo bige, kandi batahure neza ivyirwa vyabo.

ibicapo akaba ari ibicapo vyinshi cane vyerekana amasanamu y'umubumbe wa afurika kaba hari n'umubumbe meze nk'umupira bakina w'amaguru umubumbe bakawucapako isi yose kaba usaneza cane

Igicapo kiri ku ruhome cerekana ibihimba vy'umubiri munsi y'ico gicapo hari akaba atariko ibitabo bitandukanye bifasha abanyeshuri kwiga neza.

Akabati kagenewe kubika ibitabo akabati kakabaka, ariko ibitabo bitandukanye bifasha abanyeshure kwiga neza ni co kibanza hakaba hari n'icuma gitanga umuyaga hari, kandi n'intebe yo kwicwarako kugira ngo abanyeshuri basomea ivyo bitabo.

Akabatiy kagenewe gushirwako ibitabo ako kabati ikariko ibitabo vy'ivyirwa bitandukanye vy'ibitabo mubifasha abanyeshure kwiga ivyirwa vyabo neza, kandi bakabitahura.

Umwigisha yigisha mu vy'amagara y'abantu yahaye urupapuro rucafyeko umutima, rucafyeko n'iyindi mitsi, abiha abanyeshure kugira ngo barabireko bige ku bicapa ivyo bihimba bitandukanya.

Ikibanza ciza cane babikamwo ibitabo kugira ngo abanyeshuri basome, hama bungure ubumenyi, harimwo ibitabo vyinshi cane vy'ubwoko butandukanye, harimwo binini na bitoya, c'umuntu ashobora gusoma akarara akimaze.

Akabati kagenewe kubikako ibitabo, ako kabati kakaba kariko ibitabo, ibitabo bifasha abanyeshure kwiga neza, ako kabati kandi kakaba kari mw'isomero ifise uruhome rw'amatafari meza cane.

Ikibanza cagenewe kubikwamwo iitabo vyo bitabo bikaba biri ku bubati kaba hari, kandi mwico kibanza n'imeza hamwe n'intebe yabanyeshuri bashobora kwicarako, maze bagasoma ivyo bitabo neza.

Ikibuga kiri hagati y'amashure meza cane ico kibuga kikaba gitewemwo igiti gifise amababiyi afise ibararisa n'urwatsi rubisi mw'ico kibuga ni ho n'abanyeshuri bashobora gukinira iyo bari mu mwanya w'akaruhuko kivyigwa.

ishure ryubatswe mu buryo bwa kija mbere indani mw'iryoshure hariyo intebe nziza intebe abanyeshuri bicara ko iyo bariko barakurikirana ivyigwa kugira ngo ntibaruhe kandi zo ntebe zirafise n'aho abanyeshuri bashobora kwandikira ivyigwa bariko bariga

Inyubakwa nziza cane yirimo akabatika, ariko ibitabo vyinshi bitandukanye indani mwiyonyubakwa hariyo n'umutaka wagenewe kwikingira imvura ukusibara ritukura mwiyonyubakwa, kandi hariri yo n'imeza riko imashini yagenewe gukotora impapuro.

igiti ciza cane c'amashami gishagararaye neza isa mashami maremare gose n'amababi meza cane bisa nubwatsi rubisi n'igiti gitanga akayaga ku magara y'abantu kutyo umuntu akamerwa neza mu buzima ashobora no gifata nk'agatutu gihe hariko araka izuba ryinshi

Umwigisha ariko aratanga inyigisho ku banyeshure biwe ariko atangira izo nyigisho yandika ku kibaho ikibaho cirabura kiri imbere mw'ishure abanyeshure bicayemwo.

abanyeshure bo kw'ishure rito rito ry'umugina bakaba bariko barakora ikibazo ibibazo b'ishure kugirango bamenye ngene batora abaciye ubwenge n'abandi bananiwe muribo bakaba harimo abigeme n'abasore b'abahungu

Ikibaho gifise ibara ryirabura kiri imbere mw'ishure ico kibaho canditsweko imyimenyerezo mwigisha yahaye abanyeshure, kuri ico kibaho umunyeshure akaba ariko arakosora iyo myimenyerezo.

Ikibuga kir'imbere y'amashure, ico kibuga gitewemwo igiti kinini gitanga akayaga, ico kibuga kandi nico abanyeshure bashobora gukiniramwo iyo bari mu karuhuko k'ivyigwa.

Uruzitiro rw'ibiti rw'ishure ryubatswe mu buryo bwa kijambere; ayo mashure akaba asakajwe kandi n'amabati ya kijambere. Indani mw'urwo ruzitiro hariho n'ikibuga abanyeshuri bashobora gukiniramwo iyo wari mu mwanya w'akaruhuko k'ivyigwa.

Umuryango munini cane kandi mwiza wa kijambere, ukaba ari umuryango ufise aho binjirira habiri, ukaba usize ibara ryiza cane ibara ryera, ibiyo vyarwo bikaba ari ibiyo vyiza vya kijambere bibonerana.

Ikibuga haciza cane ico kibuga kiba kirimwo ikibuga c'umupira w'amaboko kabah, kandi hagati mu kibuga hateye ibendera ry'igihugu impande hakaba harie amazu meza cane amazu akaba ari amashure.

Uruzitiro rukozwe mu ntsinga uko ruzitiro rukaba ruriko n'umuryango wuguruye indani mu ruzitiro hari amashure yubatswe mu buryo bwa kijambere ayo mashure akaba ari amashure yisumbuye atanga inyigisho nziza.

Uruhome rw'ubuzu bwa sugumwe ngo ruhome rukaba rufise ubutoboroumane bwagenewe gucamwo imyuka mibi ivuye mu buzu bwa sugumwe urwo ruhome rukaba ruriko n'imiringoti yashaje.

Ishure ryiza cane ryubatswe mu buryo bwa kijmbere. Indani mw' iryo shure hariyo intebe zifasha abanyeshuri kwicarako kugira ngo bakurikirane ivyigwa neza batarushe. Izo ntebe kandi zirafise n'aho abanyeshure bashobora kwandikira ivyo bariko bariga.

Ishure ryubatswe mu buryo bwa kija mbere indani mw'igyoshure hakaba hari yo intebe intebe abanyeshuri bicara ko iyo bariko barakurikirana ibyigwa izo ntebe zirafise aho abanyeshuri bashobora kwandikira ibyigwa bariko bariga.

Intebe nyinshi cane, intebe za kijambere akaba ari intebe zikozwe mu bibaho no mu vyuma biratandukanye izo ntebe akaba ari intebe bicara ko mw ishure abanyeshure bashobora kwicarako ari babiri batatu canke bakarenga

Ishure ryigako umwana wa ciza, yiga mu mwaka wa gatanu w'amashure mato mato, akaba afise imyaka icumi n'ibiri, iryo shure rikaba rifise n'inyubakwa nziza.

Abanyeshure bari mu kibuga imbere y'amashure bariko barakina bari mu mwanya w'akaruhuko iryoshure kandi ryigako umwana wa misago yitwa bizimana yiga mu mashure matomato afise imyaka icumi.

Abana benshi biga mu myaka yo kwimenyereza bakaba bahetse amashakoshi yabo, n'ababyeyi bari baje kubatahana. bari mw'ishure ririmwo ibicapo vyinshi bifasha abo bana biga neza.

Abana benshi cane biga mu myaka yo kwimenyereza bari mw'ishure ryobazwe mu buryo bwa kijambere risakarishijwe, kandi n'amabati ya kijambere mw'iryo shure hariyoibicapo vyinshi bifasha abo bana kwiga neza.

Intebe abanyeshure bicarako iyo bariko barakurikirana ivyirwa izo ntebe zirafise, naho abanyeshure bashobora gutereka ivyo bariko barakoresha mu vyirwa vyabo.

Ikibanza kir'imbere y'amashure meza yubatswe mu buryo bwa kijambere, ico kibanza kikaba cagenewe gushirwamwo imodoka z'ingenzi zije kur'iryo shure.

Umunyeshure, ariko arakora imyimenyerezo yahawe n'umwigisha wiwe, akaba ariko ayikorera mw'ikaye, ariko yandikisha ikaramu ryiza cane.

Igikoresho kinini caane gisize ibara ryirabura kiri imbere y'amashure, ico gikoresho kikaba cagenewe kubikwamo amazi. Ayo mazi akaba ariyo abanyeshure bashobora gukarabisha intoke zabo, mu gihe bakeneye gukura imicafu kurizo ntoke.

Igitabo c'umunyeshure kirimwo ivyirwa vy'ibiharuro giteretse ku ntebe nziza ico gitabo gikaba gifasha abanyeshure kubona ivyo umwigisha abigisha no gukora imyimenyerezo irimwo ico gitabo.

Intebe nyinshi cane, intebe nziza ,intebe zikozwe mu bibaho bazicarako mw' ishure abanyeshuri bazicarako iyo bariko barakurikirana ivyigwa, bashobora kwicarako ari babiri cane bakarenga bivanye n'ingene bangana mu murwi

Inyubakwa z'ishure riri mu ntara ya Kayanza. Indani mw' iyo nyubakwa harimwo abanyeshure b'abana biga mw' iiryo shure. Hakaba harimwo kandi n'intebe zagenewe kwicarako abanyeshure iyo bariko barakurikirana ivyigwa.

Intebe zinshi zitozito biboneka akarine bana bazicarako intebe, kandi zifisey amabara atandukanye harimwo izisa n'ubwatsi lubisi hariho izisa n'ubururu kaba harimwo n'izisa n'umuhondo izo ntebe zikaba zizunguruka amameza.

Inyubako nziza cane kaba ari inyubako ayoishure shingiro ishure amashure y'ibanza amatomato kaba ari inyubako ayibatse naneza cane mu buryo bwa kija mbere kaba ari i gorofa i gorofa afise amabara atandukanyi harimwo ayatkura ayasan'umuhondo.

inyubakwa z'amashure meza cyane zubatswe mu buryo bwa kijambere mbere y'ayo mashure hari ikibanza abanyeshuri bashobora gukiniramwo mu mwanya w'akaruhuko k'ibyigwa mw'ico kibanza kandi umuyobozi canke abigisha barashobora guhagarikamwo imodoka zabo

Ikibanza cagenewe kubikwamwo ibitabo vyinshi cane vy'ubwoko butandukanye mw'i co kibanza harimwo intebe n'imeza abaje gusoma ivyo bitabo bicarako kugira ngo bashobore gusoma neza.

Ishure ririmwo intebe zagenewe kwicarako abanyeshure iyo bariko bariga ivyigwa vyabo, izo ntebe zirafise naho umunyeshure ashobora kwandikira ivyigwa bariko barahabwa n'umwigisha wabo.

Ishure ryiza cane ryobazwe mu buryo bwa kija mbere indani mwiryo shure hariyo intebe zifashe abanyeshure kwicara kugira ngo bakurikirane ivyirwa neza batarushe hariyo, kandi n' akabati umwigisha ashobora gushirako ibi bikoresho vyiwe.

Abana benshi cane bambaye inyambaro y'ishure biga mu myaka yo kwimenyereza, bari mu ishure ryiza cane cubatswe kijambere isakarishijwe n'amabati ya kijambere mu iyo nyubakwa harimwo n'ibicapo bifasha abo bana iga neza.

Intebe nziza cane kandi nyinshi zagenewe kwicarako abanyeshure iyo bariko barakurikirana ivyigwa vyabo izo ntebe zikaba zifise naho abanyeshure bashobora gushira ivyo bandikirako ivyigwa vyabo

Inyubakwa nziza cane ikaba ari inyubakwa y'igorofa igeretse kabiri ikaba yubatse kijambere isakajwe amabati ya kijambere nyene ikaba ifise imiryango, amadirisha isize ibara ry'ubururu.

Ikibanza kiri imbere y'amashure meza cyane yubatswe mu buryo bwa kija mbere ayo mashure yubakishijwe amatafari ahiye neza ico kibanza cerekana ko cagenewe gushigwamwo imiduga y'ingenzi zije kw'iyro shure.

Intebe nziza cane zo mu bwoko bwa kija mbere ziri mu isomero zo ntebe zikaba zagenewe kicagwako n'abanyeshure kugira ngo bakurikirane ivyigwa neza batarushe kandi bashobore kuronkaho bandikira ibyo bariko bariga.

Igicapo cerekana inzu imeza imodoka igiti ikinga n'igikombe icyo gicapo kiri mu isomero isomero ry'abana abana bimenyereza kugira ngo bashobore kubona ivyo bikoresho.

Amasomero meza cane, yubatswe kijambere, ayo masomero akaba asakajwe n'amabati kandi yo mu bwoko bwa kijambere, imbere y'ayo masomero hateye amashurwe, amashurwe meza cane, mu kibuga imbere y'ayo masomero hariyo n'abanyeshure.

Inyubakwa nziza cane y'amashure ikaba igizwe n'amabara atandukanye ayera ayo umuhondo kabisakajwe n'amabati atukura kabifise amadirisha n'imiryango bisizwe ibara ry'ubururu hanze hakaba hari n'ibiti.

Ikibuga kiri imbere y'amashure meza cane ico kibuga kiriko ibikoresho abana bashobora gukoresha mu mugihe bari mu karuhuko bariko barakina mw'ico kibuga kandi harateye n'ibiti ibiti bitanga akayaga.

Akayira kacamwo abantu gasakajwe n'amabati amabati ya kijambere imbere yaho hakaba hariho agakengeri bavuza iyo gira ngo bamenyeshe igikorwa kurikira bamenyeshe abanyeshuri akaba imbere yaho hateye n'amashugwe.

Abantu benshi cane harimwo abagabo, abasore, abagore n'inkumi, kuba bari hanze y'ikibanza c'ikomine, bakaba bariko bararondera ivyangombwa vyabo, kugira ngo bagume mu mahoro bidegemvya.

Inyubakwa nziza cane irimwo imeza zitandukanye, ku meza hakaba hari ibitabo bifasha abanyeshure kwiga, mw'iyo nyubakwa hariyo n'abantu babiri bambaye imyambaro itandukanye.

Akazu ka sugumwe ku mubwoko bwa kera kuba kishijwe tramatafari ye cane akomeye akazu kasugumwe kakaba gafise uryango umuryango ukozwe mu bibaho ifise ibara risa n'ugwatsi rubisi.

Amashure meza cane yubatswe mu bwoko bwa kijambere, asakajwe kandi n'amabati ya kijambere. Imbere y'ayo mashure hari ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo. Imbere y'ayo mashure kandi hari nakazu kasugumwe kagenewe abanyeshure.

Amashure meza cane yo mu bwoko bwa kija mbere amashure ari mu bwoko bw'i gorofa imbere y'ayo mashure hari ikibuga nw'ico kibuga hateye igiti igiti kinini gifise amababi asa n'urwatsiraubisi.

Intebe nziza cane, intebe ziri mw' isomero. Izo ntebe zagenewe kwicarako abanyeshure iyo bariko barakurikirana ivyigwa kugira ngo ntibaruhe. Izo ntebe kandi zirafise n'aho abanyeshure bashobora kwandikirako ivyo bariko bariga.

Intebe ziri mw'isomero intebe nziza cane zagenewe kwicarako abanyeshure kugira ngo bakurikirane ivyirwa neza batarushe intebe zifise, kandi aho abanyeshure bashobora kwandikirako ivyo bariko bariga.

Amasomero mezo cane yubatswe mu bwoko bwa kija mbere ayo masomero akaba, kandi asakajwe n'amabatiyo mu bwoko bwa kija mbere imbere yaho hari n'ikibuga ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo.

amashure meza cane menshi bibatswe mu buryo bwa kera kaba ari amashure asakajwe n'amategura akaba afise imiryango n'amadirisha vyera hagati mu kibuga akaba ateye igiti c'amashami maremare ciza cane

Intebe nziza cane, intebe zo mu bwoko bwa kijambere. Ziri mw'isomero nziza cane, isomero yubatswe mu bwoko bwa kijambere. Zikaba zifise aho abanyeshure bicara n'aho bandikira ivyigwa bariko bariga.

Inyubakwa nini cane nziza ikaba yubakishijwe amatafari meza ahiye cane. Akaba ari inyubakwa ikomeye cane, biboneka ko izoramba izomara imyaka myinshi naho hoza imvura y'isegenya. Ikaba isakaje amabati ya kijambere.

Ingazi nziza cane, ingazi burirako iyo bagiye hejuru mu nyubako zo hejuru, iyo ngazi ikaba ikikujwe n'ivyuma, ivyuma bituma umuntu ariko araduga atagwa, ivyo vyuma bikaba bisa bisize irangi ritukura.

Isomero ryubatswe mu bwoko bwa kijambere. Hakaba harimwo intebe, intebe zagenewe abanyeshure bicarako kugira ngo bakurikirane ivyigwa batarushe. Imbere mw'iryo somero hakaba hariyo n'ikibaho gifasha umwigisha kwandikako kugira ngo abanyeshure babone ivyo bariko bariga.

Umwigisha amaze kubona y'uko, abanyeshuri b'iwe batoya batariko barabitahura, afata ingingo yo kubacapira ivyo yariko arabigisha, abibacapira ku rupapuro, hama arumanika ku kihome kugira baze bararaba neza.

Umuyobozi amaze kubona ko atobwira umunyeshure umwumwe wese ibijanye n'ivyo ashaka kumubwira, afata ingingo yo kwandika ku rupapuro maze amanika ku ruhome kugira ngo umwumwe wese abisome iyo aciye imbere y'urwo ruhome.

Ubuzu bwa suguumwe, bufise imiryango ikozwe mumbaho, ubwo buzu bwa sugumwe bukaba bukingiriwe n'uruhome, n'uruhome rwiza cane rwubatswe neza, rusize irangi risa n'ibara ryera.

Igishushanyo c'umubumbe w'isi kimeze nk'umupira munini bakina kaba hashushanije ko ibihugu byose bigize isi akaba bishushanijwe n'amabara asanubwatsiribisi be n'amabara y'umuhondo amabara y'ubururu na yo akaba ashushanya kigwaca amazi.

Ubuzu bwa si ugumwe bwiza cane gusa ari ubuzu bwa kera wawufise imiryango ikozwe mu bibaho imiryango isizwe ibara ryikwatsiraubisi kaba gasakajwe n'amabati yakija mbere.

Amashuri meza cane, yubatswe mu buryo bwa kijambere, akaba ar'amashuri asizwe amarangi atandukanye harimwo ayirabura, hakaba harimwo ayatukura n'ayandi asa n'umuhondo, ikaba isakaje n'amabati meza cane ya kijambere.

Amashure meza cane yubatswe mu bwoko bwa kijambere asakajwe kandi n'amabati meza. Imbere y'ayo mashure hateye amashurwe meza afise amabara y'urwatsi rubisi. Mu kibuga imbere y'ayo mashure hari kandi n'impene.

Inzu nziza cane yo mu bwoko bwa kija mbere indani hakaba ariyo imeza imeza ishasheko ibitambara vyiza cane igitambara gifise ibara ryera n'ikindi gisa n'ubururu.

Abantu batandukanye bagizwe n'abagabo n'abagore bari imbere y'urwinjiriro indana imwogo rupangu hari yo ibendera igihugu c'uburundi rifise amabara atatu hari ibara ryera ibara risa n'urwazi rubisi n'ibara rituka.

Abantu batandukanyi bagizwe n'abagabo n'abagore bari kurwinjiriro indani mu rupangu rw'urwe rw'injiriro hakaba hari ibendera yigihugu r'uburundi igizwe n'amabara atatu ibara ritukura igera n'irisa n'urwazirubisi.

Umunyeshuri akiri mutoya cane yiga amashuri mato mato akaba yariko ariga akoresheje ibitabo n'ibindi kugirango yungure ubumenyi, akaba yari yicaye ku ntebe ivyo bitabo navyo n'amakaramu biri ku meza.

Intebe nziza cane zagenewe bicarako abanyeshure kugira ngo bakurikirane ivyigwa neza batarushe. Kandi zifise n'aho bandikirako kugira ngo bandike ivyo bariko bariga.

Inyubakwa nziza cane ifise amabara atandukanye, harimwo ayatukura n'ayasa n'umuhondo, ikaba isakaje amabati ya kijambere yera, imbere yiyo nyubakwa hakaba hari amashurwe meza cane, amashurwe asa n'umuhondo ayandi asa n'urwatsi rubisi.

Amashure yubatswe kija mbere amashure afise amadirisha asize ibaragera ayo madirisha akaba yuguruye ayo mashure, kandi akabasakajwe n'amabati yo mu bwoko bwa kija mbere imbere y'ayo mashure hateye n'igiti gitanga akayaga.

Ikibaho cirabura kiri ku ruhome rw'isomero. Uruhome rukomeye cane rwubakishijwe n'amatafari akomeye. Ico kibaho canditseko ibiharuro vyerekana ko ari ivyirwa biriko biratangwa n'umwigisha ku banyeshure.

Umuyobozi abonye ko intangazo atoriha umunyeshuri umwe umwe acafata ingingo yo kuryandika ku bipapuro hama arishira ku gihome kugira ngo uhaciye wese asome ayo matangazo.

Intebe nziza cane, zo mubwoko bwa kijambere, zifasha abanyeshuri kwicarako iyo bariko barakurikirana ivyigwa kugira ngo ntibaruhe, ziri mw'ishure, ishure ryiza cane risize amabara atukura n'ayera.

Amashure meza cane yo mu bwoko bwa kija mbere amashure asakarajwe, kandi n'amabatiy meza cane imbere y'ayo mashure akuye ibiti bitanga akayaga imbere yayo mashure, kandi mu kibuga hari n'abanyeshure abanyeshure bariko barakina.

Urupapuro rucafyeko abantu, bikaba vyerekana ko umwigisha yacafye kugira ngo yereke abanyeshure biwe abagize umuryango, maze babitahure neza babona igicapo.

Inyubakwa subaswi mu buryo bwa kera nyinshi cane zikaba zisakajwe n'amabati yo mu bwoko bw'amategura akabaayirabura hanze yaho hakaba hateye amashurwe menshi bituma hasa neza rwose kurusha.

Amashuri yubatswe kijambere ,akaba ageretswe rimwe, asakajwe kandi n'amabati yo mu bwoko bwa kijambere, imbere y'ayo mashure hari ikibuga abanyeshuri bashobora gukiniramo.

Ingazi zituma abanyeshure baduga mu mashure yo hejuru, amashure meza cane yubatswe mu bwoko bwa kijambere asakajwe kandi n'amabati meza cane, imbere yayo mashure ari mu bwoko bw'igorofa, hari ivyuma bituma abanyeshure badakoroka hasi.

Umunyeshuri akiriko ariga amashuri mato mato ariko arikora imyimenyerezo ari wenyene akaba ariko akoresha ibitabo vyinshi cane vyumvikana ko yari umunyeshuri aciye ubwenge ariko ariga neza akaba ivyo bitabo biri ku meza.

abanyeshure bagiye kwinjira mu mashure yabo amashure yubatswe kijambere asakajwe kandi n'amabati y'ubwoko bwa kijambere imbere y'ayo mashurwe hari ivyatsi, ivyatsi bifise amabara asa n' ugwatsi rubisi.

Ikibanza gisa n'isomero ,somero ahantu habika ibitabo, ibitabo bifasha abanyeshuri mu kungura ubumenyi ,mu kwongereza ubumenyi bwabo mu kubisoma, ivyo bitabo bikaba ari vyinshi cane, hari ibitabo binini, n'ibindi bito bito umuntu ashobora gusoma umusi wose.

Urupapuro rwanditseko ivyandiko rumanitse kw'idirisha ry'isomero, kugirango abanyeshure bashobore gusoma ivyanditse kuri urwo rupapuro. Rukaba rufise ibara ry'umuhondo.

inyubakwa nziza cane yubakishijwe n'amatafari ahiye ikomeye cane ikabisakajwe n'amabati ya kijambere akaba arinyubakwa ikoreramo mukuru wa komine kaba ifise umuryango wera

inyubakwa nziza cane ikaba ifise amabara atandukanye imiryango ikaba itukura ikaba ifise irindi bara ry'umuhondo n'irindi ryera hanze iyo nyubakwa hakaba hari amashugwe asa n'umuhondo na yendi asa n'urwatsi rubisi

Inyubakwa zigeretswe y'igorofa y'ubatswe bwa kijambere, ikaba ari inyubakwa iri impande y'ibarabara. Akaba ari inyubakwa ifise amabara atandukanye, kandi yubakishijwe n'amabuye y'amatafari ahiye cane akomeye, vyumvikana ko ari inyubakwa ikomeye.

Imeza iriko ibikoresho bitandukanye iriko ibikoresho bifasha guca umurongo ku kibaho iyo umwigisha, ariko arigisha ko iyo meza, kandi, ariko n'isaha yerekana umwanya iyo abanyeshure bariko bariga mw'ishura.

Ikibaho cirabura canditse ko ivyigwa vyo vyigwa bikaba vyariko biratangwa n'umwigisha ku banyeshure biwe i co kibaho kiri ku ruhome uruhome ukomeye cane ku ruhome rw'isomero.

Abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina bambaye umwambaro w'ishure abo banyeshure hakabarimwo n'abandi bakuze bambaye imyambaro yera n'iyoisa n'ubururu imbere yabo hari amashure yubatswekija mbere hagati mu kibuga akabari n'ibenderaj' igykwe guco uburundi.

Amasomero meza cane yubatswe mu buryo bwa kija mbere yayo masomero akaba, kandi asakarishijwe n'amabati ya kija mbere imbere y'ayo masomero hari ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo iyo bagiye mu karuhuko.

Amashure meza cane yubatswe mu bwoko bwa kijambere, asakajwe kandi n'amabati yo mu bwoko bwa kijambere. Imbere y'ayo mashure hakaba hateye amashurwe, hateye kandi n'ibiti ifise amabara yurwatsi rutoto.

igiti gifise amababi meza cyane amababi afise ibara risa n'ugwatsi rutoto icyo giti kikaba kiri indani mu rupangu rw'isomero icyo giti kandi kikaba cegereye uruhome uruhome rw'iryo somero

Inyubakwa nziza cane yo mu bwoko bwa kija mbere ikaba ari inyubakwa y'i gorofa igeretswe rimwe ryubakishijwe n'amatafari ahiye cane vyumvikana ko ari inyubakwa ikomeye ikaba ifise amadirisha n'imiryango y'ibara ritukura.

inyubakwa nziza cane zubatswe bwakijambere akaba ari n'igorofa igeretse kabiri ikaba ifise amabara yera ay'ubururu ikaba yubakishijwe n'amatafari ahiye cane akomeye munsi yaho hakaba hari ibiti vyinshi vyiza cane

Intebe nyinshi cane nziza za kijambere zigizwe n'ibibaho bisa n'ibivu zikaba zifise ivyuma munsi bisa n'ubururu izo ntebe abanyeshuri bazicarako ari babiri canke batatu kugirango bakurikirane ivyigwa neza batarushe.

Umuntu w'umugabo ariko arinjira mu kigo. Ico kigo akaba ari ikigo kirimwo abantu bambaye imyambaro isa, bakaba bambaye hejuru ibisa n'umuhondo hasi naho ivyirabura.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane cubatswe kijambere kikaba gikikujwe n'ibiti vyinshi birebire bifise amababi n'amashami vyurwatsi rubisi nyuma yavyo hakaba hari iyindi nyubako nziza cane igeretswe yubatswe kijambere.

Uruhome rukomeye cane kubazwe ija mbere kurwo ruhome hasizwe irangi rera urwo ruhome, kandi hashafyeko abana bariko barakena mumupira imbere y'urwo ruhome ari twazi dusitamabara zanogwazi rubisi.

Amasomero meza cane, imbere y'ayo masomero hateye amashugwe, amashugwe afise amababi asa nurwatsi rubisi hateye kandi n'ibiti, ibiti bitanga akayaga.

Irishure ritoya cane riri hagati mu biti vyinshi ibiti vyiza cane birebire boneka ko igishure rira hanuheza bashobora kuronka akayaagakeza kutiuwo bakiga bamerewe neza cane akaba, kandi hagati mu biti hateye ibeendera ry'igihugu.

Amashure meza cane yo mu bwoko bwa kijambere; ayo mashure akaba ageretse rimwe. Amashure asakajwe amabati yo mubwoko bwa kijambere; hari n'uruzitiro rw'iyo shure.

ikibanza ciza cane kigizwe n'ibiti bitandukanye harimwo ibiti birebire bitagira amababi menshi n'ibindi biti bifise amashami n'amababi menshi boneka ko ahantu hatuje hameze neza hari akayaga kenshi gatuma umeregwa neza

Urubaho rwirabura tukabarwanditse ko ivyirwa ivyirwa vy'ibiharuru umwigisha yari atanze ikibazo hama acatanga n'akarorero abanyeshuri baraheza baragakora bacbandikishije ingwa zera ntizitukura.

Igikoresho bakoresha mu gutamwo umucafu gifise ibara risa n'ugwatsi rubisi ico gikoresho kiri imbere y'amashure aho abanyishure bashobora kukibona neza, maze bagatamwo imicafu.

igikoresho ciza cane kandi kinini cagenewe kubikamwo amazi kikaba kibika amazi menshi gutyo amazi iyo agiye bashara kuyifashisha mu micungararo bose bakaza kuvoma kikaba kumpande y'ico kibikwa c'amazi hariho amashugwe meza

Amashure meza cane yubatswe mu bwoko bwa kijambere, ayo mashure akaba kandi asakajwe n'amabati ya kijambere. Imbere y'ayo mashure hari n'ikibuga abanyeshuri bashobora gukiniramwo.

Ibicapo nziza cane vyagemewe abana biga mu mashure yo kwimenyereza ivyo bicapo bikaba biri kw'ishure ishure nziza cane yubatswe mu bwoko bwa kija mbere.

Inzu ziza cane irimwo intebe imeza n'ububatiye bwagenewe kubikwako ibitabo uri ubwo bubatiye, ariko ibitabo vyiza cane, kandi bitandukanye nu ku meza turabona imashini yagenewe gufotora impapuro.

Intebe nziza cane, intebe ziri mw'isomero, isomero ryubatswe kijambere risakajwe kandi n'amabati y'ubwoko bwa kijambere, izo ntebe zituma abanyeshure iyo bariko barakurikirana ivyigwa bataruha, kandi zifise n'aho abo banyeshure bashobora kwandikirako ivyo bariko bariga.

Umwigisha amaze kubonako abanyeshuri b'iwe bato bato batariko barabitahura, afata ingingo yo kubacapira hama ac'abicapa k'urupapuro abimanika k'uruhome, kugira ngo baze barahaca baraba ingene babicapa.

Ikibanza cagenewe gusomerwamwo ibitabo mw'ico kibanza hakaba hari ububati bubizweko ibitabo ibitabo bitandukanye mw'ico kibanza hakaba hari imeza n'intebe bifasha abanyishure wicarako no gusoma ivyo bita.

Intebe nziza cane zo mu bwoko bwa kijambere ziri mw'ishure. Izo ntebe zagenewe kwicarako abanyeshure iyo bariko barakurikirana ivyigwa. Izo ntebe kandi zirafise n'aho abanyeshure bashobora kwandikira ivyigwa bariko bariga.

Ishure ryubazwe mu bwoko bwa kija mbere risakajwe, kandi n'amabati ya kija mbere iryo shure rifise idirisha rinini n'umuryango ayo iryo shure rikaba ryubazwe n'amatafari akomeye.

Intebe nyinsi cane zirindani mw'isomero izo ntebe zikaba ari intebe nziza cane zikozwe mu bibaho abanyishure bashobora kwicarako ari babiri canke batatu canke bakarenga kugira ngo bose baronke aho bicara kutyo ntibaruhe.

Akabati kagenewe kubikako ibitabo akaba harimwo ibitabo vyinshi cane bifise amabara atandukanye ibitabo bifise amabara y'ubururu ayatukura n'ayumuhondo.

Ishure ry'igorofa ryiza cyane ryubatswe mu bwoko bwa kijambere; ayo mashure akaba afise amadirisha afise amabara atukura, n'imiryango isize irangi ritukura. Ayo mashure kandi afise amabara yera ku mpome, akaba asakajwe kandi n'amabati ya kijambere.

Imashini nyabwonko iri ku ntebe ikaba iriko irakoreshwa n'umunyeshure kaba ariko arakora imyimenyerezo y'iwe iyo mashini ikaba ifise amabara atandukanye ibara ryra n'ibara risa n'ugwatsi rubisi.

Ibimenyetso vy'indome bikoreshwa mu bantu bafise ingorane zo kutavuga bikaba bimanitse ku ruhome uruhome rukomeye cane rwubazwe n'amatafari meza ku ruhome rukaba rufise amabara yera na yandi yatandukanye.

inyubakwa ikomeye cane bubatswe kijambere fise idirisha rinini n'umuryango munini iyo nyubakwa isakajwe amabati ya kijambere ku ruhome rw'iyo nyubakwa arasize amabara yera

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kija mbere imbere yayo mashure harateye amashurwe meza afise mu mabiyi asan'urwa surubisi imbere ya yo amashure, kandi haratewe n'ibiti bitanga akayaga.

Inzu nziza cane imwiyo nzu akaba harimwo akabati hejuru ryakokabati hariko ibikombe abanyeshure batwaye mu mahiganwa atandukanye akokabati gakaba gafise ibara ritukura.

Intebe nziza cane zo mubwoko bwa kijambere. Zagenewe kwicarako abanyeshure kugira ngo bakurikirane ivyigwa vyabo neza bicaye, batarushe. Izo ntebe kandi zirafise n'aho abanyeshure bashobora kwandikirako ivyo bariko barakurikirana neza.

Inzu nziza cane bubatswe mu bwoko bwa kija mbere irakomeye cane imbere y'iyo nzu hari ikibuga ikibuga kirimwo n'i modoka ubwinjiriro ku'iyo nzu harimwo n'abantu bariko barinjira.

amashure yubatswe mubwoko bwa kijambere asakajwe kandi n'amabati yo mubwoko bwa kijambere mbere yayo mashure hari ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo iyo bagiye mu karuhuko

inyubakwa ya kijambere nziza cane ikaba ari gorofa igeretse rimwe ikaba ifise amadirisha n'imiryango bitukura kaba ifise n'ingazi iduga ikikije ku mpande n'ivyuma bitukura nyene

Ikibanza ciza cane kirimwo ibitabo vyinshi, ibitabo abanyeshuri basoma bagaheza bakungura ubumenyi, harimwo ibitabo bitandukanye bifise amabara atandukanye, hariyo ibitukura, ibisa n'umuhondo, ibisa n'ubururu n'ibindi vyera.

Intebe nziza cane zagenewe kwicarako abanyeshure. Izo ntebe, zikaba zituma abanyeshure bataruha cane iyo bariko bariga. Izo ntebe kandi, zikaba zifise aho abanyeshure bashobora kwandikirako ivyo bariko bariga.

Ikibaho kiri ku ruhome uruhome rw'amatafari meza cyo kibaho haba canditswe ko ivyigwa ivyigwa umwigisha yariko araha abanyeshure b'iwe ivyigwa biri mu rurimi rw'igifaransa.

Umukenyezi w'umwigisha, ariko aratanga ivyirwa ivyirwa vy'ikirundi akaba, ariko abitangira ku kibaho ifi sibaragirabura kabahanditseko ijambo rivuga riti ubukene musi yaho ricagaguye.

ikibuga c'umupira w'amaboko kirimbere y'amashure meza cane yubatswe muburyo bwakijambere ayo mashuri akaba ageretse kabiri ico kibuga kikaba gifasha abanyeshure gukiniramwo iyo bari mumwanya w'akaruhuuko

Ikibuga kiri imbere y'amashure yubatswe mu buryo bwa kijambere. Ico kibuga kirateyemwo ibiti eka ico kibuga kirafasha n'abanyeshure gukina iyo bari mu mwanya w'akaruhuko.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere, ayo mashureakaba afise n'uruzitiro gituma abanyeshure bataja mu bindi iyo baje kuyiga indani nkugo ruzitiro harateye amashugwe.

ishure rifise inyubakwa nziza cane ryubatswe mu buryo bwa kijambere. Iryo shure kandi rirafise n'uruzitiro rutuma abanyeshure badataha iyo hataragera ko ivyigwa birangira.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere, asize amabara atandukanye iryera, iry'ubururu n'iryirabura, ayo mashure akaba asakarishijwe kandi n'amabati ya kijambere.

Ikibaho cirabura akaba ari ikibaho mwigisha higirishiza ko abanyeshuri b'iwe akaacandika ko akoresheje ingwa y'ibara yabibaragera canke irindi bara bakandika ko ibibazo canke imyishuro.

Inyubako hanziza cane gorofa ibasoka ija mbere inyubako yafise amabara atandukanye ni ishure ibigiramwo abanyeshure ari benshi cane kugira ngo ntihagire ababuriyo baja hanze yaho hakaba hateye igiti kirekire.

Ishure ryiza cane rifis' inyubakwa zubatse mu buryo bwa kijambere, imbere y'amashure hari ikibuga gitewemwo amashugwe, hagati mw'ico kibuga hari n'igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uBurundi

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari ahiye neza, iryo ishure rikaba rigeretse rimwe, impande yaho hari amashure atageretse, imbere y'abamashure hari ikibuga gitewemo amashurwe, ico kibuga kandi nico n'abanyeshuri bashobora gukiniramwo umwanya w'akaruhuko k'ivyigwa.

Amashure mato mato yubatswe mu bryo tarbwaka ija mbere ya mashuri akaba yubakishijwe n'amatafari ahiye gose byumvikane ko azoba ari inyubako zikomeye zoramba hagati mu kibuga naho hakaba hashinze ibendera ry'igihugu.

Igiti ciza cane kirekire gifise amashami maremare gose, akaba ar'igiti gitanga akayaga ku bantu. Kandi abantu bashobora kugikoresha nk'ubwugamo, igihe izuba ari ryinshi canke hariko hararwa imvura.

Ishure ritanga ubumenyi bwiza cane. Inyubakwa z'iryo shure ni nziza cyane zubazwe mu buryo bwa kija mbere kandi zirakomeye zikaba zigeretse rimwe zonyubakwa zikaba zisakajwe n'amabati meza yo mu bwoko bwa kija mbere.

Idirisha riza cane ryari ryuguruye baryugurura kugira ngo akayaga kinjire indani ari mw'isomero kugira abanyeshure boroherwe mu guhema kutiobakurikane ivyirwa neza umwigisha ntibimugore iyo abana, kubera kwushuhe bituma abana basinzira.

Ikibuga kiri imbere y'amashure meza cane ni co kibuga hahagazemwo imodoka y'umuyobozi w'iryoshure mfise ibara ryirabura ni co kibuga hatewemwo n'igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Abagabo b'abanyakaranga bambaye imyambaro ifise amabara asa na yibe ndera ry'igihugu c'uburundi ibararitukura igera n'iryo urwazi rubisi, abo bagabo bakaba bariko baravuza ingoma.

Abanyeshure bariko barataha basohotse mu mashure yabo bakaba bahegeje ivyigwa vy'uwo munsi kaba bafise ishure ryiza cane gifise inyubako zubazwe mu buryo bwa kijambere

Ishure ryiza cane ryubatswe muburyo bwa kijambere, riherereye ahantu mugisagara hari inyubakwa zitandukanye ,indani mw'iryo shure ,hari ikibuga aba nyeshure bashobora gukiniramwo ,m'umwanya w'akaruhuko k'ivyirwa.

inyubakwa nziza cyane ifise uruhome rusize ibara ryera ibara risa n'umuhondo n'ibara ryirabura indani mwiyo nyubakwa harimwo umuntu yambaye umwambaro usa n'ubururu ariko arakora imyimenyerezo

Ishure ryiza cane ryigako umwana wa Niyongabo afise imyaka icumi n'umunani iryo shure rikaba ritanga ubumenyi bwiza cane iryo shure kandi rifise n'inyubakwa zubazwe mu buryo bwa kijambere.

Inyubakwa nziza cane zishure yubatswe mu buryo bwa kija mbere imbere y'izo nyubakwa hari ikibuga gitewemwo ibiti bitanga akayaga mwo'ico kibuga ni ho n'abanyeshure bashobora gukinira mu mwanya wake abwuko.

Ikibuga kini cane ciza cane cuzuye ibivu abana bakiniramwo iyo bari mu karuhuko ico kibuga bashobora kugikirwamwo ari bose kikaba ari ikibuga kizengurutswe n'amashure amashure meshi.

Ishure ryiza cane ryubatswe mu buryo bwa kijambere, rikaba rigeretse kabiri. Iryo shure imbere y'aho, hakaba har'ikibuga gitewemwo amashurwe meza cane.

Amashure afise inyubako zubatswe mu buryo bwa kijambere. Imbere y'ayo mashure, har'ikibuga gitewemwo igiti gitanga akayaga ku banyeshure. Ico kibuga kandi abanyeshuri bakaba bashobora kugikiniramwo iyo bari mu mwanya w'akaruhuko k'ivyigwa.

Amashurwe menshi bimirije gutera begeranirije ahantu hamwe, bayegeranirije imbere y'amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere. Imiryango n'amadirisha vy'ayo mashure bisize ibara risa n'ubururu.

amashuri meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere mashuri arakomeye cane imbere yiryo shuri hariho intebe intebe ifasha abanyeshuri kwicara ko iyo bariko barakubikirana ivyigwa iyo ntebe irafise n'aho abanyeshuri bashobora kwandikira ivyigwa ariko bariga

Imodoka nyinshi cane nziza, z'amabara atandukanye harimwo izifise amabara yirabura, izindi zifise amabara yera, izindi zifise amabara asa nubururu. Zikaba ziri ahantu neheza hose zikingiwe kandi ntiboziba.

Amashure meza cane yobazwe mu buryo bwa kija mbere imbere y'ayo mashure harateye ishugwe ryiza cane harateye, kandi nigiti gitangaho akayaga imbere yayo mashure harateye itwatsi dushitse ibararo isa n'urwatsi urubisi.

ikibuga kiri imbere y'amashure meza cane yubatswe muburyo bwakijambere asakarishijwe kandi n'amabati yakijambere mu ico kibuga harateye utwatsi dufise ibara risa n'urwatsi rubisi harateye n'amashugwe meza

Ikibaho cirabura kiri ku ruhome gw'ishure ugwo ruhome rukaba rukomeye cyane icyo kibaho canditseko imyimenyerezo umwigisha yahaye abanyeshure biwe bakore.

Ikibuga kirimwo utubuye kwinshi cane cagenewe ibikorwa bitandukanye bashobora kubahagarika amamodoka cyanke abana bakahakinira iyo bari mu karuhuko.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere imbere yayo mashure hari ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo iyo bari mu karuhuko k'ivyigwa nu'icyo kibuga harateye n'ibiti ibiti bitanga kayaga.

Ikibanza gitewemwo ibiti mw' ico kibanza kandi harimwo n'abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure ,mw' ico kibanza harateye n'utwatsi dufise ibara risa n'ugwatsi rubisi

Akayira abanyeshure bacamwo iyo bagiye kwinjira mu mashure yabo ako akayira iyo bariko bariagacamwo imvura ntishobora kubanyagira, kubera mwo icukibanza hasukajwe n'amabati.

Ishure ryiga ko umwana wakabura afise imyaka icumi n'itanu, iryo shure abanyeshure bagiga ko akabari abana baciye ubwenge, iryo shure kandi rifise n'inyubakwa nziza cane tubatswe mu buryo bwa kijambere.

akayira gacamwo abanyeshure iyo bagiye kwinjira mu mashure yabo ni isomero nziza cane yubatswe mu bwoko bwa kija mbere ikaba igeretse kabiri isakajwe kandi n'amabati meza cane imbere yabo masomero akaba hari n'amashugwe meza cane

Abanyeshure bari basohotse kw'ishure, kubera bari babahaye akanya ko kuruhuka baca abaja ahantu kugura ibintu baba barihereza na burya bari bakumvuye neza gusohoka ko abambaye impuzu zisa n'ubururu hasi amashati nabo akabayera.

Imodoka nyinshi cane, zo mubwoko butandukanye, hari izifise amabara yirabura, ayera, na yasa n'ubururu ,zikaba zihagaze imbere y'isengero, zazanye abaje gusenga.

Umuryango w'ishure ryubatswe kijambere, ishure rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye neza. Uwo muryango ukaba usize irangi rigomba gutukura, kuri uwo muryango hakaba hariko n'urupapuro rwera.

ishure ryiza cane isizwe amabara atandukanye kandi ryubakishijwe n'amatafari ahiye cane rikaba rifise amadirisha n'imiryango bisizwe ibara ryera akaba hanze y'amiryoshure hari intebe bicarako abanyeshure

Akayira abanyeshuri bacamwo iyo bagiye kwinjira mu mashure yabo. Ayo mashuri akaba yubakishijwe impome zikomeye cane akaba kandi asakajwe n'amabati meza cane. Izo mpome zisizwe amarangi asa n'umuhondo.

Umugozi wanikiyeko impuzu; Kuri uwo mugozi kandi hariko n'ibicapo. Ibicapo bifasha abana bimenyereza. Abana bato bato gutahura ivyigwa bariko barabigisha.

Inyubakwa ndende nziza cane ya kijambere, ikaba ari nyubakwa igeretse kabiri kijambere , ikaba ifise amabara atandukanye harimo nayera. Ikaba isakaje amabati ya kijambere, munsi yayo hakaba hari iyindi nyubakwa atari iya kijambere isakaje amategura.

Amashure meza cane bubazwe kija mbere imbere y'ayo mashure hari ikibuga ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo ni co kibuga, kandi harateye n'igiti igiti gitanga akayaga.

Amashure meza cane yubatswe kijambere asizwe amabara atandukanye imiryango n'amadirisha y'ayo mashure kaba asizwe ibara ry'ubururu imbere y'ayo mashure arateye amashurwe afise ibara risa n'ugwatsi rubisi.

Intebe nziza cane nyinshi akaba ari intebe zikozwe mu bibaho za kija mbere akaba zirimw'ishure zisara ko abamyishure kugira ngo bakurikirane kirwa neza gushobora kwishara ko ari babiri camke batatu kutyo mwigisha akabigisha neza.

Inyubako ndende cane nziza cane akaba ar'ishure ry'imyuga. Iryo shure rikaba ar'ishure ryisumbuye ryitwa Ets .Iryo shure rikaba riri mu kamenge rikaba ririko abanyeshuri benshi kandi abanyeshure bambara impunzu zera nizirabura.

Abanyeshure beza cane bicaye ku ntebe bambaye imyambaro y'ishure, imyambaro isa ifise ibara ryera n'ibara risa n'ubururu, bariko barakurikirana ivyigwa biriko biratangwa n'umwigisha mu kibuga.

Ikibaho ciza cane cari canditseko ibintu mwigisha yabandikiye vy'imperekeranya kugira ngo babinonosore neza ku buryo bose, bazoheza umwaka babitahura. Akaba yandikisha ingwa z'amabara atandukanye.

Imodoka ijejwe gutwara abanyeshure kw'ishure no kubatahana ikaba iri mu kibuga hagati imbere y'amashure meza cane yubatswe kija mbere amashure ageretse.

Akabati kagenewe kubikwa ko ibitabo. Ako kabati hariko ibitabo bitandukanye bifasha abanyeshure kuyiga no gutahura ivyigwa vyabo neza muri ico kibanza hari n'ibikoresho nk'indobo n'akabido.

Abanyeshure batatu babigeme bambaye umwambaro w'ishure ufise amabara atukura na yera n'aya sanaurwatsi lubisi bicaye mu kibuga imbere y'amashure yabo imbere y'amashure yabo, kandi hateye n'igiti igiti kinini cane agitanga akayaga.

Inzu nziza cane ikomeye yo mu bwoko bwa kija mbere ni igorofa isakajwe, kandi n'amabati meza cane yo mu bwoko bwa kija mbere iyo nzu ifise impome zisize amarangi yera.

inyubako nziza cane inyubako ya kijambere ikaba ari igorofa igorofa igeretse rimwe ikaba ifise amadirisha n'imiryango bisize ibara ry'ubururu ikaba ifise amabati amabati ya kijambere nayo nyene asa gusa n'ubururu

Ishure ryubatswe mu bwoko bwa kijambere. Indani mw'iryo shure imbere hari ikibaho, ikibaho cirabura gituma umwigisha yandika ko ivyigwa kugira ngo abanyeshure babibone neza, Indani mw'iryo somero kandi hariyo n'intebe abanyeshure bicarako.

Inyubakoayakija mbere igizwe n'amabaki n'amatafari ahiye nziza cane akaba ifise amabati asa n'ubururu inyuma yayo hakaba hari iyindi gorofa nziza n'iniya itarahezwa kwubakwa.

amashugwe meza cane amashugwe afise amababi afise ibara risa nu gwatsi rubisi hagati yayo mashugwe hateye icamwa c'ipapayi icamwa ciza cane na cyo nyene gifise amababi afise ibara risa nu gwatsi rubisi

Inyubakwa ndende cane y'igorofa zigeretswe kabiri ikaba ari inyubakwa nziza cane yubatse mu buryo bwa kijambere, ikaba ari inyubakwa ishobora kwakira kandi abanyeshuri benshi, abanyeshure b'abahungu n'abigeme kandi bakaba bambara neza cane.

Inyubakwa umuyobozi w'ishure yubatse neza cane y'amabara yera na y'ubururu akaba yaciye akinga n'ivyuma kugira ngo abanyeshure ntibaze barasohoka uko bashaka.

Uruhome rw'amatafari meza cane uruhome rwo kwisomero ryitiriwe umutima mweranda ryo mu gisagara ca Bujumbura isomero ritanga ubumenyi bwiza indani hakaba hariyo ibiti ibiti vy'urwatsi rutoto vyiza cane.

Amashure meza cane yo mu bwoko bwa kijambere akaba asakajwe n'amabati yo mu bwoko bwa kijambere impome zayo mashure zikaba zisize amarangi yera aya sa n'ubururu nayirabura.

Ishure ryiza cane rikomeye, ryubatswe kijambere. Risakajwe kandi n'amabati meza ya kijambere. Ku ruhome rw'iryo shure hariko igikoresho bakoresha mu kuvuza iyo bakeyeko ikindi gikórwa gikorwá n'abanyeshure.

Amashure yo mu bwoko bwa kijambere yubatswe neza cane, asakajwe kandi n'amabati meza yo mu bwoko bwa kijambere. Imbere y'ayo mashure hateye amashugwe afise amababi asa n'urwatsi rutoto. Imbere y'ayo mashure, hari n'ikibuga abanyeshuri bashobora gukiniramwo.

Ishure ryubatswe mu bwoko bwa kijambere. Risakajwe n'amabati yo mu bwoko bwa kijambere. Imbere y'iryo shure hatewe igiti gitanga akayaga. Imbere y'iryo shure kandi hari n'ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri imbere y'amashure meza cane amashure y'igorofa yubatswe mu bwoko bwa kija mbere ayo mashure akabafise impome zisize irangi ryera.

Isomero nziza cane yubatswe mu bwoko bwa kijambere isakajwe kandi n'amabati ya kijambere impome z'iryo somero zikaba zifise amabara atandukanye harimwo amabara yirabura imbere y'iryo somero hakaba hari ubwatsi bwiza cane bufise amabara asa n'ugwatsi rutoto.

Uruhome rw'ishure ryitiriwe mutima mweranda. Ishure riri mu gisagara ca Bujumbura, rikaba ritanga ubumenyi bwiza cane. Indani muri urwo ruhome hari igiti, ibiti vyinshi bitanga akayaga.

Amasomero meza cane yo mu bwoko bwa kijambere asakajwe n'amabati meza cane. Imbere y'ayo masomero hakaba har'igiti ciza cane, gifise ibara risa n'urwatsi rutoto, kikaba kandi kiri mu kibuga abanyeshuri bashobora gukiniramwo.

Imodoka nziza cane, n'imodoka nyinshi zo mu bwoko butandukanye, zifise amabara atandukanye, hari izirabura, izera n'izubururu, zikaba zihagaze imbere y'isengero.

Amashuri meza cane asakaje n'amabati yera, akaba afise amadirisha n'imiryango bisa n'ubururu. Hagati mu kibuga hakaba hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi, ibendera rigizwe n'amabara atukura, yera, n'ayasa n'urwatsi rubisi.

Urupangu rurimwo inzu igeretse kandi impande yaho hari ibarabara ibikoricamo abantu yubakishijwe amaburi asanzwe.

Ikibuga cyo ku isomero kirimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure umwambaro ufise amabara yera n'a yirabura nk'ico kibuga hakaba harimwo n'imodoka nziza cane hakaba harimwo n'ibiti ibiti vyiza cane.

Urupangu rwo kwishure ryitiriwe umweranda Gaburiyeri. Kuri urwo rupangu imbere yaho hateye amashurwe meza cane, amashurwe afise amababi asa n'urwatsi rubisi. Ku bwinjiriro kandi haruguruye.

Inyubakwa nziza cane igeretse, kabiri ikaba ari igorofa yubakishijwe amatafari menshi ahiye. Munsi y'iyo gorofa hakaba hari imodoka nyinshi n'ibiti vy'amababi bizana akayaga.

Abanyeshuri bambaye umwambaro mwiza cane umwambaro w'ishure mfise amabara atandukanye ibara ritukura igera n'iryougwatsi rutoto imbere yabo hakaba hari n'imodoka imodoka za kijambere zo mu bwoko butandukanye.

Amashure meza cane yubatswe kimbere, ageretse rimwe. Imbere y'ayo mashure hateye amashugwe meza, afise amababi asa nurwatsi rubisi. Imbere y'ayo mashure mu kibuga, hari n'ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Amashure menshi cane yubatse mu buryo bwa kera akaba asakaje n'amabati atari aya kijambere, amabati yo mubwoko bw'amategura nayo yari yirabura, hanze yaho hakaba hateye ibiti, hakaba hari n'ibendera ry'igihugu hagati mu kibuga.

Amashure mato mato yubatswe ya kijambere afise asakajwe n'amabati yera hagati mu kibuga hakaba hateye ,harishinze idarapo ry'igihugu c'uburundi, idarapori rigizwe n'amabara atandukanya ayatukura, ayera n'ayurwatsi rubisi.

Amashure meza cane, yubatswe mu bwoko bwa kjambere, asakajwe kandi n'amabati meza, imbere y'ayo mashure hakaba hateye amashugwe afise amababi asa n'ugwatsi rubisi, imbere y'ayo mashurgwe kandi hari ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo.

Igikoni gifise imbabura nini cane kuri zombabura akaba h, ariko, kandi n'amasafuriya manini cane kaba ziri mucumba cumba kirimwo igirica ryuguruye.

Imeza nziza cane iriko ingwa zifasha kwandika kukibaho, kaba ariko kandi n'ikaramu n'udupapuro ,hamwe n'igikombe ariko kandi n'agaca murongo gafasha mu guca umurongo ku kibaho.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere. Ayo mashure akaba ageretse rimwe. Imbere y'ayo mashure, harateye igiti gifise amababi asa n'urwatsi rubisi, ico giti kikaba gitanga akayaga . Imbere y'ayo mashure kandi, hari n'ikibuga abanyeshuri bashobora gukiniramo.

Ishure ryuguruye mu muryango indani mwiryo shure hakaba hoari yo intebe intebe zagenewe kwicarako abanyeshure kugira ngo bakurikirane ivyirwa vyabo meza batarushe izo ntebe, kandi zikaba zifise, naho abanyeshuri bashobora kwandikirako ivyigwa vyabo.

inyubakwa yubatse bwa kijambere irimpande y'ibarabara akaba rinyubakwa isakarajwe n'amabati yakijambere yera kandi yubakishijwe amatafari ahiye akomeye cane imbere yayo hakaba hateye amashugwe

Ikibanza kiri imbere y'amashure abanyeshure bashobora gucamwo bagiye kwinjira mu mashure yabo akaba hari impome impome zo mu bwoko bwa kija mbere sakajwe n'amabati meza cane.

Inyubakwa ikaba yari inyubakwa nziza cane yubatswe kijambere isakaje amabati yakijambere nyene amabati asa nurwatsi rubisi hanze yaho hakaba hari ibiti birebire gose, ibiti bifise amashami yurwatsi rubisi.

Amashure meza cane yubatswe mu bwoko bwa kija mbere ni amashure y'igorofa imbere y'ayo mashure hari ikibuga gitewemwo amashurwe, kandi imuri ico kibuga harimwo ibe ndera y'igihugu c'uburundi.

Intebe tari nyinshi cane zirimw'ishure kaba amadirisha na ho yuguruye kugira ngo hinjira akayaga ntihagume hashusha indani mw'ishure izo ntebe harimwo zibiri nziza zakijambere bashobora kwicarako abanyenshuri babiri canke batatu.

Inyubakwa nziza cane zubatse kijambere. Hakaba har'inyubakwa inyuma yubatswe neza cane kandi y'igorofa igeretswe rimwe, ikaba ishakaje amabati yera, n'iyindi musi yayo isakaje n'amabati yera nyene. Ikaba ikikujwe inyuma n'ibiti, imbere n'aho amashurwe.

Amashure ari ku musozi, akaba atubatswe kijambere. Impande y'ayo mashure hari ivyatsi bifise ibara risa n'urwatsi rubisi. Impande y'ayo mashure, hakaba hateye n'ibiti, ibiti bitanga umuyaga.

Abagabo bambaye imyambaro ifise amabara asa na yibendera igihugu c'uburundi ibara ritukura igera n'iryaurwazi rubisi kaba bariko baravuze ingoma umuco wa barundi.

Amashure yo mu bwoko bwa kija mbere y'amagorofa imbere y'ayo mashure hari ikibuga abanyeshure bashobora kukiniramwo ni co kibuga, kandi imbere y'amashure hateye amashurwe imashurwe meza cane.

Amasomero yo mu bwoko bwa kija mbere kaba afise amabara atatu musi hafise ibara ryirabura hagatira isa n'ubururu hejuru ibara isa n'umuhondo kabasakajwe n'amabati ya kija mbere mbere yaho hari n'ibiti vyiza cane.

Amashure meza cane yubatswe kijambere; amashure akaba ageretse rimwe. Imbere y'ayo mashure harateye amashurwe meza. Hateye kandi n'ibiti, ibiti bitanga akayaga.

amashure meza cane yubatswe mu buryo bwakijambere ageretse rimwe imbere y'ayo mashure harateye amashugwe meza cane afite amababi asanurwatsi rubisi hagati mu kibuga imbere y'ayo mashure harigiti c'ibendera c'igihugu c'uburundi

Imodoka nyinshi cane, kandi nziza zo mu bwoko butandukanyi ziri imbere y'isengero zo modoka hakaba harimwo izifise amabara yirabura izindi zera izindi zifise amabara hasa n'ubururu.

Amashure meza cane yubatswe kija mbere ayo mashure akaba asizwe amabara yera kava, kandi yubatswe mu matafari aturiye imbere y' ayo mashure hari n'abanyeshure batashe.

Shure yubatswe kija mbere nzita cane imbere mwiryoshure akaba hari ikibaho cirabura akaba, kandi hari n'igikoresho umwibwisha ashobora gukorerako imyimenyerezo kugira ngo abanyeshure bashobore kubona na ivyo, ariko arabigisha.

Akazu ka sugumwe kagenewe abasore canke abagabo bajamwo iyo bagiye ku mwanda butoyi kaba gasakajwe n'amabati yo mu bwoko bwa kija mbere gafise n'impome zubazwe n'amatafari meza cane.

Ishure ry'igorofa nziza cane, iryo shure rikaba risakajwe amabati meza cane, imbere yabo hakaba hari imodoka, imodoka nziza cane, iryo shure rikaba riri mu rupangu, urupangu ruriko ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.

Ikibaho ciza cane cirabura bandika ko akoresheje ingwa yera canke y'indi bara kugira ngo abanyeshure babibone umwigisha ashara kwandika ko ivyirwa imimenyerezo canke ikibazo kutyo bose bakabibona.

Inyubakwa z'mu bwoko bwa kera zifise amabara atandukanyi harimwo ayatukura ayo ubururu na yandi yera ikaba yo nyubakwa iri imbere y'ibiti vyinshi cane bitiy bitanga akayaga bifise amababi asan'urwatsi lubisi.

Ikibaho kiri mw'isomero mumigisha amaze kubona ko abanyeshuri badatahura neza ivyo, ariko arabereka afata ingingo yo kuvyandika k dupapuro, maze abimanika kuco kibaho kugira ngo abanyeshuri bahaciye babibone neza, maze abitahure.

Amashure yubatswe kijambere, ayo mashure mbere yaho hakaba hari ibiti, ibiti bitanga akayaga, hari kandi n'amashurwe, amashurwe meza, imbere yaho kandi hari n'imodoka zitandukanye.

Urupangu rwiza cane rwo kw'ishure ryitiriwe Mutima mweranda ry'i Bujumbura, batanga ubumenyi bwiza, indani muri urwo rupangu, hateye ibiti bifise amababi asa n'urwatsi rubisi, ibiti vyiza cane.

Inyubakwa nziza cane iriko indome zerekana ingene iryo shure ryitwa rikaba ari ishure ryiza cane ryo mu Kanyosha, ishure ryakira abana beza kandi baciye ubwenge, iryo shure kandi akaba ari ishure ryakarorero.

Amashure meza cane yubatswe kijambere, akaba ageretse rimwe. Imbere y'ayo mashure hateye amashurwe meza cane afise amababi afise ibara risa n'urwatsi rubisi. Mu kibuga imbere y'ayo mashure hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Muyinga, bakaba bateka batekeye mu bisafuriya binini cane, ivyo bisafuriya bakaba babitekamwo ivyokurya vy'abanyeshure benshi, nico gituma ari binini n'indani mu gikoni harirabuye kubera imyotsi myinshi.

Akayira abanyeshure ba camwo bagomba kwinjira mu mashure yabo ayo mashure arakomeye cane yubatswe mu bwoko bwa kija mbere afise impome nziza cane zisize amabara yera zubakishijwe, kandi amatafari meza cane.

Amashure yo mu bwoko bwa kija mbere, amashure amwe atageretse n'ayandi ageretse incuro imwe. N'amashure yubakishijwe n'amatafari meza cane asakajijwe kandi n'amabati meza cane. Imbere yaho hakaba har'ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo.

Ishure ryiza cane ryubatswe bwa kijambere. Ni igorofa rinini igeretswe kabiri, ikaba yakira abanyeshuri benshi cane kugira ngo bose bige, akaba ari ishure ry'intango. Abanyeshure babo bakaba bambara inyambaro nziza cane.

ikibaho canditseko imyimenyerezo yatanzwe n'umwigisha ku banyeshure biwe ico kibaho kiri mu isomero isomero ryubatswe kijambere ico kibaho kikaba cirabura

Intebe nziza cane ziri mu isomero ryubatswe kijya mbere izo ntebe zikaba zagenewe kwicara ko abanyeshuri kugira ngo bakurikirane ivyigwa vyabo neza bicaye kandi batarushe ku izo ntebe hariko n'aho abanyeshuri bashobora kwandikira ko ivyo bariko bariga.

Amashure mato mato yubakishijwe yakijambere gusa akaba asakaje n'amategura yirabura, impande yaho hakaba hari igiti kinini cane gisagaraye gifise amababi n'amashami bisa n'urwatsi rubisi.

Ibiti vyisi cane, kandi ciza gifise amababi r'amashami meza atanga akayaga kabari igiti giteye mu micungararo ahantu hari amazu menshi abantu bahaba bakabamererwa neza, kubera baronka ku akayaga gatangwa ni co giti.

Ishure nziza cane yo mu bwoko bwa kija mbere yubatswe neza yisakajwe, kandi n'amabati yo mu bwoko bwa kija mbere imbere y'igishure hari ikibuga co ikibuga kikaba kirimwo abanyeshure abanyeshure bambaye ivyambarwa vy'amabara atandukanyi.

Abanyeshure bambaye mumwambaro w'ishure mwiza cane mumwambaro ufisewe amabara atukura na yera n'a yasan'urwatsirubisi impande y'abo banyeshure hakaba hari imodoka zo mu bwoko butandukanye imodoka nziza cane.

Ishure ry'igorofa nziza cane yubatswe mu bwoko bwa kijambere; imbere y'iryoshure hakaba hari abanyeshure. Iryo shure kandi rikaba risakajwe n'amabati meza cane yo mu bwoko bwa kijambere. Impome z'iryo shure rikaba zifise amabara atandukanye, harimwo n'amabara yera.

Igiti ciza cane gifise amashami maremare gose, kikaba gifise amababi atari menshi cane gusa meza asa n'urwatsi rubisi, kikaba gitanga kayaga n'abantu barashobora kwikingira izuba bari munsi yaco.

Urupangu rwiza cane rwo mubwoko bwa kijambere rwubakishijwe amatafari meza cane rufise amabara yera n'ayubururu, indani murwo rupangu hakaba hari ikibuga, ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo.

Igiti ciza cane gisagaraye gifise amashami meza cane kandi maremare gifise amashami asandwa tsirubisi kaba ari giti ciza gitanga kayaga n'abantu bashobora kugama musi iyo bikinze izuba.

Imodoka yo mu bwoko bwiza cane yirabura ikaba iri hagati mu kibuga, hakaba hateye n'ibiti hagati, hakaba hari n'ibendera ry'igihugu c'u Burundi hagati mu kibuga nyene, ku mpande hakaba hari n'ibindi biti vyiza cane.

Ishure ryiza cane, ryubatswe mu bwoko bwa kijambere, isakajwe kandi n'amabati meza yo mubwoko bwa kijambere, imbere y'ayo mashure hari n'ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo.

Ikibuga kiri imbere y'amashure amashure yubatswe kija mbere akomeye mw'ico kibuga ni ho abanyeshuri bashobora gukinira mwi co kibuga, kandi harateye ibiti ibiti binini bitanga akayaga.

Ikibaho cirabura canditseko ivyigwa biriko bitangwa n'umwigisha ku banyeshure biwe. Ico kibaho kiri mw'isomero, isomero ryubatswe kijambere, rikomeye cane.

Ikibaho cirabura kiriko ivyandiko, ivyigwa umwigisha yariko aratanga, aha abanyeshure b'iwe. Ico kibaho kikaba kiri k'uruhome rw'ishure rikomeye cane, kandi ryubatswe kijambere.

Abanyeshure bo kw'ishure ry'umweranda pahulo y'i bujubura bakaba bari hanze barindiriye abavyeyi babo ngo babatahane akaba bambaye impuzuzo za cane amashati yera n'amajipo asa n'ayatukura haribikaba bari musigiti.

Ikibaho cirabura kiri mw'ishure ishure rikomeye cane kubatswe kija mbere ni co kibaho canditseko ivyigwa biriko biratangwa n'umwigisha ku banyeshure.

Amashurwe bimirije gutera ari imbere y'amashure meza cane amashure yubazwe kija mbere ayo mashure afise imiryango n'amadirisha bisize ibara risa n'ubururu.

Abanyeshure bambaye imyambaro myiza cane. Hari amashati yera n'amajipo yirabura. Bakaba bari mw' ishure bicaye ku ntebe nziza, bicaye ari babiri babiri, Bakaba bariko barakora ikibazo umwigisha yari yabahaye.

Amashugwe meza bimirije gutera ari mu bifuko bakaba biri imbere y'amashure meza cane yubatswekija mbere bamashure akaba afise imiryango n'amadirisha bisize ibara ry'ubururu.

Isomero ryashaje, idirisha rikaba ataririko, urabiye mw'idirisha ukabona ikibaho kiri mw'iryo somero indani, ikibaho cirabura kiri k'uruhome, uruhome rusize irangi ryera.

Inyubakwa nziza cane zo kw'ishure ryitiriwe Mutima Mweranda y'i Bujumbura, akaba ari ishure ryubatse neza cane higa abana beza cane, ikaba inyuma yaho hari ibiti birebire vyiza bitanga akayaga.

Akabati keza cane hatari kanyeni gakozwe mu bibaho kakaba karikugaye kugira ngo abanyishure ni bahave bagorana ngo bakoremo canke bibe ibitabo migisha abikayo, kandi ivyo bitabo basanzwe babikoresha mu kwiga.

Ishure ryubatswe mu buryo bwa kera rikaba risakaje n'amabati yo mu bwoko bw'amategura, rikaba ari ishure ryiza cane hagati mu kibuga hari ibendera ry'igihugu inyuma rikaba rikikijwe n'ibiti vyinshi cane bitanga akayaga birebire.

Inyubakwa nziza cane zubatswe mu bwoko bwa kera, akaba ari inyubatswa zisakaje amabati yo mu bwoko bw'amategura akaba ayo mategura yari yirabura. Hanze y'iyo nyubakwa, hakaba hari ibiti vyiza cane birebirebe bitanga akayaga ibiti bisanuka tsirubishi.

Ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo mugihe cakaruhuko co ikibubga kikaba kiri imbere y'amashure, amashure meza cane, amashure yibatswe kijambere, mwinco kibuga aratewe n'amashurwe.

Abanyeshure bambaye umwambaro ufise ibara hrisa n'ubururu bariko barakurikiranwa n'umwigisha ungo abo banyeshure bariko bakora imyimenyerezo ijanye n'umwuga biga.

Abantu bagizwe n'abagabo n'abagore bambaye imyambaro myiza cane ifise ibara ritukura n'iryera ku mitwe yabo bakaba bafise intofera zera bakaba bariko barakora umwuga wo guteka.

Abanyeshure biga imyuga ijanye n'ubuhinga, abo banyeshure bambaye imyambaro isa n'irangi ry'ubururu, bakaba bari mu nyubakwa yagenewe gukorerwamwo imyimenyerezo ijanye n'uwo mwuga wabo.

Umusore n'umwigeme bambaye imyambaro ifise ibara ryera bariko barakora ubushakashatsi, bariko babukorera mu murima urimwo ibiterwa bitandukanye bifise ibara risa n'urwatsi rubisi.

Abanyeshure biga muri kaminuza bagizwe n'abahungu hamwe n'abakobwa bakaba bicaye ku ntebe nziza cane bari mw'ishure yabo bakaba bariko barakora ikibazo hagati muri bo ahagaze n'umuntu ajejwe kuraa aba ivyo bariko barakora.

umuhinga akora ibijanye n'umwuga wo gufatanya ivyuma akaba ariko arakora imyimenyerezo nk'uwo mwuga wiwe kaba yambaye impuzu zifise ibara risa n'ivu akaba yambaye kandi n'ikimukingira mu maso

abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa bicaye kuntebe nziza bariko barakurikirana ivyigwa bariko bahabwa n'umwigisha wabo imbere hariyo igikoresho kibafasha kubona ivyo bariko bariga

Abanyeshure bariko barakurikirana ivyirwa bijanye n'ubuhinga, ivyo vyirwa bakaba bariko babikurikiranira ku mashini nyabwonko. Abanyeshure bambaye imyambaro isa ifise ibara risa n'ubururu. Hakaba kandi hari n'abigisha babafasha muri ivyo vyirwa.

Abanyeshure bambaye imyambaro imwe bariko barakora imyimenyerezo mu myuga yabo bariko bayikorera mu kibanzo ciza cane imbere yabo hari imeza ziriko ibikoresho bibabafasha gukora iyo myuga yabo.

Abanyeshure bariko barakora imyimenyerezo ijanye n'umwuga wabo. Abo banyeshure bambaye imyambaro ifise ibara risa n'ubururu. Bari mu nyubakwa yubatswe kijambere, impome z' iyo nyubakwa zikaba zisize irangi ryera.

Abanyeshure bo muri kaminuza y'uburundi bakaba bari ko barakora ikibazo muri bo harimwo abakobwa akaba harimwo n'abahungu b'abasore hakaba bari baje bambaye impuzu zitandukanye z'amabara atandukanye ayera ayirabura na ayandi.

Abantu batatu bagirwe n'umugabo umwe hamwe n'abakobwa babiri bambaye imyambaro ifise ibaragera no ku mitwe yabo bambaye inkofera zifise ibaragera bakaba bariko barakora umwuga ujanye no guteka.

Abantu bagizwe n'abahungu n'abakobwa bariko barakurikirana inyigisho, bakaba bambaye imyambaro isa ifise ibara ryera bicaye no mu ntebe nziza cyane zisize irangi ritukura.

Imeza iri mu kibanza ciza cane cubatswe mu buryo bwa kijambere. Iyo meza iriko ibikoresho bifasha abanyeshure gukora imyimenyerezo yabo neza mu myuga itandukanye.

Umugabo ariko arakora ibikorwa bijanye n'ubuhinga, imbere yiwe hari imeza iriko imashini nyabwonko n'ibindi bikoresho bimufasha muri uwo mwuga wiwe wo gukora ibijanye n'ubuhinga.

Abanyeshure biga imyuga itandukanye bakaba bari mu nyubakwa yagenewe gukorekwamo imyimenyerezo ijanye n'umwuga umwe umwe wese yiga. Bakaba bariko bakorera imyimenyerezo ku meza ziriko ibikoresho bakoresha.

Imeza iriko ibikoresho bikoresho vyinshi cane arimwo bifise amabara y'ubururu hariho bifise amabara yera hariho agaca murongo gasa n'umuhondo kaba ari ibikoresho bakoresha mu buhinga bwa none bw'imyuga.

Abanyeshuri beza cane abanyeshuri bariko bariga ivyigwa vy'imyuga akaba ariko biga ivyigwa vyo gushona ibirato bakabashana ibirato byiza cane babyigishijwe n'umuzungu kazi akaba bambaye abanyeshuri impuzu zisa bose.

Abanyeshure bariko barakora imyimenyerezo mu vyigwa vyabo aho bakora ibijanye n'umwuga w'ubuhinga, abo banyeshure bambaye imyambaro myiza cane, imyambaro isa n'ibara yubururu.

Kabura abonye ko ashoboye ibikorwa vy'umyuga acaja mw'ishirahamwe rihingura amata. Yari yambaye impuzu z'akazi zisa n'urwatsi rubisi, akaba ariko arakoresha icuma gihingura ayo mata.

Umunyeshure ariko arakoresha iyo mashini nyabwonko, akaba yicaye ku ntebe, neza kugira naruhe. Imbere y'iwe hari imeza, iyo meza akaba ari yo iteretseko iyo mashini nyabwonko ariko arakoresha.

Abanyeshure babahungu n'umukobwa bambaye ivyambarwa vyiza cane ivyambarwa vyera nivyirabura ku mitwe yabo bambaye n'inkofera zisa ni baragera bariko bakurikirana ivyigwa bijanye n'uguteka.

Abanyeshure bambaye umwambaro usa ; Bambaye imyambaro ifise ibara risa n'ubururu. Bariko bariga ibijanye n'umwuga wo gukora amamodoka. Bari imbere y'imodoka ifise ibara risa n'ubururu bagomba gukora.

Abagabo babiri bakora umwuga wo gukora ibijanye n'amazi, bari mu myimenyerezo yo gufatanya imiringoti. Bariko babikorera mu nyubakwa nziza cane.

Umugabo w'umuhinga mu bijanye no gucapa yambaye ishati yera, akaba ariko acapa ku rupapuro ishusho y'umuryango ugizwe n'umugabo umugore n'umwana. Akaba ariko abacapa neza cane.

Umusore yambaye umwambaro mwiza cane ufise ibara risa n'ubururu, ni umusore akaba ariko arakora ibijanye n'umwuga wiwe w'ubuhinga, akaba ariko abikora mu nyubakwa inyubakwa ikomeye yubatswe kijambere.

Abanyeshuri bariko bariga ivyigwa vy'imyuga vyo guteka, bakaba bambaye neza cane impuzu zisa, nziza cane, z'amabara atukura n'ayandi yera, bakaba bambaye n'ubufukamunwa, bakaba bariko barakora ivyirwa vyo guteka.

Umukobwa mwiza cane w'umunyeshure ariko arandika yicaye ku ntebe nziza imbere yiwe hari n'imeza ariko arandikirako akaba ariko arakurikirana ivyigwa biriko biratangwa n'umwigisha wiwe.

Amasomero menshi cane asa neza, yubatse kijambere. Akaba asakaje n'amabati y'amategura. Hakaba hanze hari ibiti vyinshi cane kandi vyiza, biboneka ko ari ibiti bishobora kuba bizana akayaga keza cane mw'ayo masomero abanyeshuri bakiga neza.

Abanyeshure bariko barakurikirana ivyigwa bijanye n'umwuga wo kubarira ibirato, ivyo vyigwa bariko babihabwa n'umwigisha w'umuzungu, abanyeshure bicaye ku ntebe kandi abo banyeshure bambaye ivyambagwa bisa, bifise ibara risa n'ubururu.

Abagabo bambaye ivyambarwa bifise amabara atandukanye bari mu bikorwa rusangi bariko baracanka isima bariko barubaka inzu ikomeye cane inzu yo mu bwoko bwa kija mbere inzu y'i gorofa.

Abagabo babiri banonusoye umwuga wo gufatanya ivyuma bakaba bariko barakora uwo mwuga wabo bagukorera ku meza ikozwe mu vyuma bambaye imyambaro isa ifise iwararisa n'ubururu bambaye, kandi n'amarori abakingira bariko barakora uwo mwuga.

Inyubakwayakija mpere yubatswe neza cane, kandi teye igomwe ikaba ifise amadirisha n'imiryango bisizwe ibaragera ikaba isakajwe n'amabati atukura akaba ahanze hari ikibuga ciza cane n'amabendera y'ibihugu.

Abanyeshure bariko bararonka inyigisho, bakaba bariko bazironswa n'abantu batatu bari imbere yabo. Imbere y'abanyeshure hakaba hari n'ikibafasha kurabiramwo neza ivyo bariko bariga kaba bari mu nyubakwa nziza cane inyubakwa ya kijambere.

Akayira kari imbere y'amashure amashure yubatswe neza cane mu bwoko bwa kija mbere ko kayira kakaba karimwo n'umunyeshure atashe afise isakoshi abarimwo, kandi n'abandi banyeshure.

Abakozi bariko baracanga isima kaba bambaye imyambaro myiza cane imyambaro ifise ibara risa n'ubururu kaba bariko bacangira isima ahantu hasakajwe amabati meza cane yo mu bwoko bwa kija mbere.

Abakozi bambaye imyambaro myiza cane, imyambaro yera n'iyirabura. Bakaba ku mutwe wabo bambaye n'inkofero zera. Abakozi bakaba bakora ivyo guteka, bakaba bamwe bariko barakeka ibitunguru abandi amakarote.

Umwigisha ari imbere y'abanyeshure, ariko aratanga inyigisho kura abo banyeshure abanyeshure kaba bicaye ku ntebe nziza cane, maze kugira ngo bakurikire ivyirwa vy'uwo mwigisha neza.

Abanyeshure bakurikirana ibijanye n'umwuga wo kubaza bakaba bariko barakora imyimenyerezo bambaye ivyambagwa bitandukanye riabambaye ibifise ibararisa n'ubururu n'ibitukura aka bafise n'imikoresho bibafasha mwwomwue mugawo kubaza.

Abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe nziza cane. Imbere yabo hari n'imeza bashobora kwandikirako ivyo bariko bariga. Bakaba bari mw'isomero nziza, bariko barakurikirana ivyigwa umwigishi ariko arabaha.

abanyeshure bariko bariga ibijanye no gucapa bariko bacapira ku meza bicaye ku ntebe abanyeshure kandi bambaye imyambaro isa nubururu baratwereka kandi n'umwigisha ariko arabaraba

Umuganga yanonosoye cane, yari yagiye kwereka abanyeshure bariko barakora imyimenyerezo mu bitaro ingene bapima umuti batera umurwayi, akaba yari yambaye impuzu zabigenewe zera n'ubufukamunwa kugira ntibahave bandura ingwara.

Ukigeme kaba ari umukobwa mwiza cane wo matutu akaba yambaye impuzu z'akazi zisa n'ubururu n'iyindi zisa n'umuhondo akaba yiga ivyirwa vy'imiyaga nkuba.

Abanyeshuri bariko barakora ivyimenyerezo bahejeje kwiga ivyiko vyabo bijanye no gukora amu modoka baciye baja ku kibuga batangura ku vyikorera bavifise bakora rero imiduga yashaje canke yapfuye.

Abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bari mw'isomero bakaba bicaye ku ntebe ziza cane intebe za kija mbere zifise amabara asa n'umuhondo abanyeshuri bakaba ari ko barakurikirana ivyigwa bariko barahabwa n'umwigisha wabo.

Abanyeshure benshi cane babiga kwi mwimushure shingiro ry'uburayi bakaba bari bari baramutse bagira umusi mukuru wogusangira isangira mutima hamwe n'abana bagendana ubumuga bo kwiryo shure nyene.

Abanyeshure bariko barakurikirana ibyigwa bakaba bariko babihabwa n'abantu batatu bari imbere yabo imbere y'abobanyeshure kandi hakaba hari nicyo bafasha kubona ibyo bariko barabigisha kwabari mu isomero nziza cane yo mubwoko bwa kija mbere.

Abanyeshure beza cane babigeme n'abahungu bakaba bicaye ku ntebe mu ishure bambaye neza cyane imyambaro yabo bakaba bambara amashati yera n'amajipo asa n'ubururu umwe muri bo akaba ari karashikiriza iciyumviro ciwe.

Abanyeshuri biga ivyimyuga bakaba biga mu gisata co gukora ivyuma vy'imodoka bakaba bariko barakora bariko bigishwa n'umwigisha bifashishije imodoka yari yapfuye, imodoka yirabura nziza cane bakaba bambaye impuzu zisa.

Umwigeme mwiza cane asa neza, akaba yambaye impuzu zera, akaba yambaye n'akantu mu mutwe kamukingira gasa nyene nako nyene kera. Akaba ari mu bushakashatsi bw'ibiterwa vya kijambere, ibiterwa bisa n'urwatsi rubisi.

Abanyeshure harimwo abigeme n'abasore bambaye impuzu zitandukanye harimwo abambaye izirabura zirwatsirwebisini zera hakaba bariko barakirikanwa ivyirwa, ariko abarigishwa n'umwigisha wabo ari imbere yabo.

Abanyeshure bariko bariga ibijanye n'amagara y'abantu hagati yabo hari imeza iriko igishusho c'umuntu mumwigisha ari hagati yabo, ariko arabereka ibijanye n'ivyirwa vyabo kuri ico gishusho c'umuntu.

Abantu b'abagabo n'abagore bicaye ku ntebe nziza cane, imbere yaho hari n'imeza ibafasha kwandika, bakaba bariko barahabwa ivyigwa. Ivyigwa bariko bahabwa n'umwigisha.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bakaba bariko barasubiramo icigwa babifashijemo n'umwigisha yabinonosoye w'umuzungu yavuye mu bihugu vya buraya bakaba ari abanyeshure beza cane b'abakobwa n'abahungu.

Abantu bagizwe na bagabo ni abagore bariko barakurikirana ivyigwa baciye ku mashini nyabwonko abo bagabo bakaba bicaye ku ntebe nziza cane imbere yabo hari n'imeza ziriko izo mashini nyabwonko bakoresha mu kwiga ivyo uzigwa.

Kabura kuva aho ananiriwe n'ivyigwa vy'imashini nabwonko yaciye agenda mu myuga atangura kwiga neza arabishobora arabitora aho akaba yatanguye ivyigwa vyiwe vy'imimenyerezo.

Abantu bagizwe n'abagabo n'abagore bicaye ku ntebe nziza cane imbere yabo hari n'imeza, izo meza ziriko n'imashini nyabwonko, abo bantu bariko barakurikirana ivyigwa ivyigwa bigira ku mashini nyabwonko.

Umugabo yambaye umwambaro mwiza cane; umwambaro ufise ibara risa n'ubururu. Ku mutwe wiwe yambaye n'inkofera yera. Akaba ariko arakora ibijanye n'umwuga wiwe; ariko abikorera mu nyubakwa irimwo ibikoresho vyinshi cane.

Umuntu imbere yiwe hari imeza iyo meza ikaba iriko imashini nyabwonko n'ibindi bikoresho bijanye n'ubuhinga akaba, ariko arimenyereza nku gukoresha ivyo bikoresho.

Abanyeshure bari mu isomero bicaye ku ntebe nziza cane imbere yabo hari n'imeza bariko biga ivyigwa bijanye n'ubuhinga hagati yabo hari n'umwigisha ariko arabakurikirana bambaye n'imyambaro isa.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kirya mbere imbere y'ayo mashure harateye amashugwe, amashugwe mato mato eka hakaba hatewe n'irindi sugwe rirerire ryiza cane.

Abanyeshure bariko bakurikirana ivyigwa bijanye n'inyubako, bakaba bambaye impuzu nziza cane, impuzu zifise amabara y'ubururu ,bambaye n'inkofero zitukura abandi izisa n'umuhondo ,bakaba bambaye n'ibirato.

Umugabo yambaye umwambaro mwiza cane umwambaro ufise ibara risa n'ubururu akaba, ariko arakora ibikorwa vyiwe ibikorwa bijanye n'ubuhinga akaba, ariko abikorera mu nyubakwa nziza cane inyubakwa yubatswe kija mbere.

Abanyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi, bakaba bari batumiwe mu nama ibahuza n'umuyobozi wabo, kugira ngo bayage ivyerekeye n'ingorane bahura nabo mu buzima bw'amashure yabo, bakaba batonze bamwe bambaye amashati abandi bambaye ubupira.

abanyeshure bariko bariga ivyigwa vyabo vy'ubushakashatsi bakaba bari ko barakorera gucuma kugira ngo bakore ivyigwa bitandukanye baribize mumw'ishure bakaba ari banyeshuri harimo abigeme n'abasore bambaye impuzu zisa z'ubururu

Umwigeme mwiza cane akaba yambaye impuzu zera z'akazi; Ni umwigeme yanonosoye neza ivyigwa vyo guteka akaba atekera abantu bari mu mashirahamwe canke agatekera abandi bana bagwaye indwara zifatiye ku magara mabi.

Abanyeshure benshi cane bahariko bari inonoro imitsi binonorera mu gibanda ciza cane gibanza gikikuju n'ibiti vyinshi ibiti bizana akayaga ku magara y'umuntu hama akamererwa neza abanyeshure baca bakora ivyo bikorwa vy'kw inonoro imitsi bamerewe neza gose.

Abanyeshure bo mu myuga, harimwo abigeme n'abahungu, bakaba bagira imyuga yo kwubaka, bakaba bari bambaye neza imyambaro y'akazi, bakaba bambara imyambaro isa n'ubururu bose, kandi bakaba bari banezerewe cane.

Abanyeshure bariko barakora imyimenyerezo y'ivyigwa vyabo. Bariko bakora imyimenyerezo y'ivyigwa bijanye n'ubuhinga, bariko babikorera ku meza mw'isomero nziza cane ikomeye yubatswe kijambere.

Abanyeshure bambaye imyambaro myiza cane, imyambaro ifise amabara atukura n'ayera. Bakaba bambaye kandi ku mitwe yabo n'inkofera zifise amabara yera. Bariko bariga ibijanye no guteka.